maa ngi fi <crosstalk> rek <hesitation> <noise> El Hadj Sarr laa tudd dëkk fii Dya <noise> el Hadj Sarr <noise> laa tudd dëkk fii Dya <noise>

émission bi nag <noise> <hesitation> man dégluwuma ko naam <noise> toog naa ak ñu ko déglu <noise> <noise> waaw li ko waral mooy <hesitation> <noise> liggéey yi ak <crosstalk> ñàkkoon a am <noise> heure juste bu <noise> émission bi di jàll <noise> ak si rajo bu muy jàll <noise> <crosstalk> parce que luy jëriñ mbay moom bu ko baykat <crosstalk> <noise> te te jublu wu ca rek ñàkk naa gis yoon wa <noise> pace que ñun <noise> béy rek moo ñu interessé <noise> kon lépp luy yëngatu mbay di ko doxal rek fu mu ñu woo rek <noise> ñu fekki ko <noise> waaw gàllankoor bi daal si ñàkk a déglu bi loolu la <noise> waaw si xam <noise> naa semence certifiée <noise> semence certifiée <noise> maa ngi ko déggee <crosstalk> ci benn projet bu ñuy wax KULUZA <noise> KULUZA <noise> moo fi ñëw <noise> defal ñu formation si <crosstalk> semence ba formé meel ñu ay producteurs <noise> de semence <crosstalk> bi production bi amee <crosstalk> dañoo yóbbu semence bi ISRA <crosstalk> defar ko foofu restant bi ñu indi ko <crosstalk> <noise> li ci baax <crosstalk> semence bu baax bi ñu étiquetté ko <crosstalk> def ci prix indi ko fii ci kii bi ci magasin bi ñu di ko jaay <crosstalk> foofu laa xamee <noise> seence certifiée <noise> au temps nag <crosstalk> doon naa ko dégg <noise> ci <hesitation> ci Secco yi ñu naan semence certifiée <crosstalk> <noise> mais it certifiée bi <crosstalk> dafay am nu mu doon nu mu doon nu mu doon bindoo dafa doon nekk si ay këyit <noise> <noise> parce que semence certifiée <noise> jiwu bu set lay doon <noise> bu sell lay doon <noise> bu baax lay doon <noise> mais semence certifiée <noise> du ànd ak matières du ànd ak suuf <noise> dafa war a set <noise> <noise> daaw laa ko béy <noise> 2016 boobu Mbaye di wax <noise> ci laa béy semence certifiée <noise> c' était bien baaxoon na trop <noise> ren jii moom laa béy <noise> la ma ca bàyyi woon <noise> moom laa ji ren <noise> moo tax defuma demande <crosstalk> ci <hesitation> financement de besoins yi laajuma jiwu <noise> mais fi ñu jëm <crosstalk> danaa laaj jiwu <crosstalk> ak <hesitation> semoire matériels <crosstalk> agricoles <noise>

non jafewul woon a bay <noise> parce que gàncax bu saxee rek <noise> gàncax bu saxee normal rek <noise> liggéeyam day yomb <noise> tool bu saxdi <noise> moo naqaree liggéeyee <noise> wax dëgg yàlla <noise> semence boobu <noise> c' était vraiment <noise> extraordinaire <noise>

non <noise> effectivement mosuma see jot <noise> mosuma see jot <noise> toog naa ak ay nit encore <noise> ma dégg ñuy wax message yooyu mais man suma téléphone <noise> mosumaa jot message boobu

li may xelal <noise> sama mbokku baykat yi <noise> mooy ñu yokk a góor-góorlu <noise> lëkkaloo ak coopératives yi <noise> parce que baykat mënul dem <noise> bàyyi coopérative ginnaaw <noise> parce que coopérative mooy yokku doole baykat <crosstalk> baykat bëriwul doole <noise> boo bëggee jënd <noise> li ngay <noise> li nga war a li nga war a ji yëpp <noise> mënuloo koo jënd <noise> mënoo koo jënd <noise> fokk nga lëkkaloo ak coopératives yi <noise> di jëflante ak ñoom <noise> ci wàllu intrant beeg wàllu matériels bi <noise> wàllu semence <noise> jafandikoo ko yokku sa rendement <noise> <noise> <hesitation> El Hadj Sarr laa tudd <noise> dëkk fii Dya <noise> waaw di yëngu ci mbay mi <noise> <noise> jërëjëf <noise>